Emiti, eisubi nga lili kumbali nhi kumbali okwengira nga lilaga nti ghamberi ghamberi ghagyo eriyo ebizombe ebye nhumba nga era dhiraga nti dha serekebwa mu ngeri eya muserebendhe. Ghangulu nga ebireri bili kulaga nga bukyuse nga amaadhi agali kwendha okutonha.

Ekisolo kyebakozesa olughu lyakyo ku mugalabe kyebeta embulu nga kili ku muti oguliku agakalakampa nga guliku nho busagasaga obutono obuli mu langi eya kilagala.

Emmotoka edhitali dhansambo ndhala n'amayumba amaghanvu agetebwa kalina nga biri mukitundhu kino mmotoka nnhingi omuli kamunhye n'ebika ebindhi n'abantu.

Ente eyebitanga tanga ebirugavu nhe byeru eyemereire kumbali okwo lugudho, ghamberi ghe nhumba eya kalinha nga enhumba enho eriku obuuma bwe bagibisa ghamberi ghayo ghansi nhi ku yo ghangulu.

Omusadha ayemeleire kumbali okwelyaato nga elyaato liri kumbalimbali okwa maadhi kwaba nga kwayemeleire nga ari kumpi n'elyaato era nga amaadhi wogalingilira maghanvu gakoma ghala .

Olugudho olwa kolansi nga lwa kyetoloze olulimu obusale ghagati kumbali nhi kumbali nga bweru nga lubita mu nsozi omuli emiti, amayumba nhe isubi.

Ekyuma ki kalimagezi, eisimu, ekitabo nga kilimu nhi kalaamu nhe ekikopo nga bili ku bibagho bye bakomerela baba nga ababikizemu meeza.

Abasadha babiri bali kusilingisa egaali nga owundhi ali kusilingisa eigaali ataileku embaawo empanvu edhiri kumusinga n'obughanvu amuli einhuma ali kusilingisa ekikutiya ku gaali bali kubita mungira ghamberi w'enhumba eliku akapande akalambikibwaku ebigambo.

Amaadhi amangi agalimu obunhino nhino nga buninho ninho bwa itaka obuliku eisubi nho buti obumpi bumpi nga buuli mu maadhi.

Ekisolo ekyetebwa envuvu eky'omunhwa omubbambatavu n'obuyindho obutono, n'obukutu obutono, n'obwiiso obutono, kili mu maadhi kirazeku enindho n'omugongo omwirugavu. Ekinhonhi kikyemeleire ku mugongo gwakyo kighanike amaghagha.

Abavubuka bali ghetanhulu yaibwe ey'amatafali agakubibwa nga batabwire eitaka n'amaadhi, ali emberi ghaibwe ayemeraire okumpi n'ensugha, ali okumpi ni ktanhulu agemye mumikono gye akasolo nga akafundhike kayuye amatafali.